Tsenam-barotra iray vita hazo, ahitana elo lehibe miloko fotsy sy zaza ihany koa manao akanjo mavokely ambony sy pataloha mainty ambany ary mikapa mavo, ahitana ihany koa etsy ankilany vato kely.

Toerana iray ahitana trano vao atsangana, ahitana fasika eto ankilany ary koa ahitana biriky maromaro etsy ankilany ka mizara efitra anankitelo ilay trano, mbola tsy vita ary mbola tsy mitafo ihany koa.

Sarim-bolom-behivavy iray novahana efa avy nosasana ihany koa ka mbola mando. Etsy andaniny ahitana latabatra iray mifono lamba maitso ary koa ahitana seza hazo iray eo akaiky.

Sary famatarana lehibe iray ; izay ahitana renin-tsoratra aintso lehibe eo afovoany milokofotsy ary ihany koa ahitana loko volomparasy matroka eo afovoany manaraka azy. Ary mamarana azy dia ahitana loko volomparasy matroka ihany koa eo amin'ny sisiny